Methano muka otamu monika oshilimbo shombanga yaVenduka. Ombaanga otayi tu kwathele okupungula nenge okutula ko iimaliwa yetu , uunene tuu ngele oyindji opo kaayi kane. Uuna wi iyadha wuli mompumbwe yopashimaliwa oto vulu okuthika pombaanga, ndele to kutha ko oshimaliwa shoka wa pumbwa sho oshikwawo tashi kala ko shi kale sha siikililwa opo shaa kane.

Iitaafula niipundi yokukuutumba, uuna aantu ye li pehala lyontumba taa kundathana ohaa kutha oshitaafula e taa tula po iipundi ye eleka kutya otapu ya pu kale aantu ye li yangapi. Ohashi ningwa unene ngele aantu ya tegelela aayenda. Oshitaafula ohashi adhika nale sha longekidhwa.

Iimaliwa ya Namibia yomafo okwa thanekwa aasamane yeli yaali tunako tatekulu Sam Nuujoma oshowo tate Hendrick Witbooi, omanga konima kwa thanekwa iinamwenyo ya yooloka hono tunako uumenye, ooholongo oshowo oonyati.

Owapumbwa oshimaliwa meendelelo koomuma? Ombaanga yoStandard otayi kulombwele kutya oto vulu okupita poombelewa dhawo eto pewa ombaapila ndjoka wuna okuudhitha opo wuninge eindilo lyoshimaliwa shoka notoshi pewa meendelelo. Oompango nomalandulathano opo dhili.

Momasiku sho gali omilongo mbali nagaheyali gaFebuluali momayovi gaali nomilongo mbali nahamano , ombaanga yaVenduka okwali ya gandja oshimaliwa shoondola omayovi omathele gatano nomilongo hamano , ketanga lyokoonyala ndyoka hali ithanwa Volleyball lyaNamibia .

Gamena ngoye tokaleke po ongushu yiinamwenyo yomEtosha ano iinamwenyo yomokuti ngaashi : oongolo, oonkoshi oshowo oosino. Shino otoshi ningi nee pamwe nombaanga yavenduka, oompango nomalandulathano opo dhili.

Eyalulo lyiimaliwa uuna aantu yamana okuyalula iimaliwa yamona kutya oyeyi yalula ngaashi yina okukala yayalulwa ohaye yi manga ne nuukenya mboka hawu longithwa okumanga iimaliwa opo kayi halakane opo omuntu eyi tumbe nuupu.

Ombaanga yoStandard otayi ka kala komaulukilo giipindi kondolopa yaNgwediva ngono taga ka kalako omasiku omilongo mbali nandat gaAguste sigo omasiku omilongo ndatu nalimwe gaAguste omvula omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Iimaliwa yenenevi Europa oya shangwa oshitya Euro pokolonela yopombanda yoshimaliwa. Ondando yoshimaliwa oya yooloka, onkene ano otu na ngaashi ooEuro omulongo, omilongo mbali, omilongo ntano nosho tuu. Efo lyooEuro omulongo oli na olwaala lwehuli, omanga lyomilongo mbali embulau molwaala.

Lilandela oka sola koye opo ka vule oku eta omulilo megumbo hoka to vulu oku tula ongodhi yoye nenge oladio yo muzizimbe.

Okila yokutalaletitha yedhina Hisense, okwali yi na oondola dhaNamibia omayovi omulongo nayimwe, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi, ashike ngashingeyi oto yi ilikolele owala koondola dhaNamibia omayovi omulongo omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Aantu ohaya tete omiiti e taya hongo mo iipilangi, iipilangi mbyoka ohaye yi longitha okunduluka po iipundi niitafula e taya landitha opo yavule oku iimonena oshimaliwa yalande oompumbiwa dhawo.

Oositola dhiikulya. Moositola dhiikulya ohamu kala mu na iikulya mbyoka ya pakelwa moolaka, osho wo yimwe mbyoka ya pakelwa miitalalekitho opo yi kale ya talala nawa ngaashi: iiyelelwa, iikunwa ngaa ngaashi oonamunate, omahini nayilwe.

Mefano muka ota mu monika omuntu ena iimaliwa peke ta yalula nelalakano ekeyi tsilike nenge eke yi mbaange. Iimaliwa ohayi monika omuntu una omuntu to longo iilonga yontumba weyi konga. Ngoye to pewa wo ondjambi yoye konima wa mana oku longa iilonga. Iimaliwa oto vulu oku yi longitha oku landa ompumpwe dhoye ngaashi iizalomwa, iikulya noshotuu.

Ombaanga yoNEDBANK oyi na uushina uushona mbono hawu longo kuwo wene. Uuna wayi ko wa hala oku nana oshimaliwa nenge okushi pungula nenge wa hala okushi tula kokambo koye, ohoyi nee pokashina mpono ko take ku pula wu tule mo iinima yoye ayihe to yi tula mo, shampa nee weyi tula mo, to landula omalombwelo agehe sigo oto mana.

Uuna to landitha iipundi, iitaafula oshowo omatyofa noosikopa, yala iinima yoye pehala lyayela, to kongo nenge emate ndele to yala po eto tula po nee nawa iinima yoye weyi yeleka po ti momusholondondo.

Dhengela ombaanga yoye opo wu lopote kehe shimwe shoka tashi ningwa kaashili pehalo lyoye onga pamwe oshili momukalo payifutilo yo tayi futwa ndee hangweye toyi longo yo tayi lopota opo shi hulithwepo.

Ombaanga yoStandard otayi kongo aantu mboka ye na ohokwe, opo ya ninge eindilo lyuukalata wawo woondjo. Okuza mpoka ota yi moshihogololitho shokusindana ohauto yoToyota yobaki yoHilux.

Iimaliwa yoshilongo Congo, omayovi gaali oge li mumwe inaga fa iimaliwa yetu ya Namibia. Opo wu gwanithe oodola dhaNamibia omayovi gaali oto gongele oodola nenge omathele oogaali ge li mumwe lwomulongo. Osha thanekwa wo uunduli wu li uyali.

Okulanditha omatyofa ano iipundi yomondunda yokukuutumba, omatyofa ihaga landithwa koolimwe uuna nee toga landitha nopehala lyoye mpono tokala wega yala, gakala wega yaleka onga taga monika goopala naasho omuntu teli landa okushi kutya oteya ekeli kuutumbike mo ngiini mondunda mo.

Momuvo 2024 omwedhi Apilili ositola yaNictus oyali tayi fala omuntu shampa wa landa iinima yapita N$5000 oto falwa pegumbo oshali itofutu sha olefa.

Uuna waadha aantu taya yogo uuyaha yokulila megumbo lyomondoolopa , ohaya yogole momatemba. Ihaya yogele miiyaha. Omatemba ngono haga longitha ohapu kala nale puna okapomba katungilwa pulyo, hono kalongelwa ketemba ho.

Iimaliwa yomafo yoshilongo shaCongo. Otu na yomathele gatano iimbulau molwaala, eyovi ezizi molwaala, omayovi gatano endjimbi molwaala, omayovi omulongo oga fa omeya gamudhime, omanga omayovi omilongombali omashunga. Oga thanekwa wo oonduli dhi li mbali.

Oositola odhindji odhi na omakende omayelele mono omuntu to vulu okumonene oshinima wu li pondje. Omiyelo dhoositla ndhino ohadhi kala dha shangwa 'undula" ngele oto yi moc, to egulula nongele oto edhile po odha shangwa "nana".

Ombaanga yoNedbank otayi gandja omayakulo gomikuli kaa yakulwa yawo pethimbo ndika lyokufu. Ninga eindilo lyoe nena. Kwatathana nayo kongodhi tayi landula: 0819592222

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa iikukutu, ngaashi othilinga, osipenitha, oranda, iithilinga itano, iithilinga iyali, ooranda ntano nooranda omulongo.

Oosikopa ohadhi longwa miipilangi . Oosikopa oha dhi longithwa nee okupungula iinima aantu ta ya landa oosikopa nelalakano ya ka pakelemo iikutu yawo nenge pamwe otaka pakelamo iiyaha ye ngele Osikopa ndjono oyomelugo.

Oku opaleka ondunda yoku kuutumba ndjono hayi ithanwa oseti. Ohayi kala yi na omatyofa ga yalwa nawa, eta ku tulwa uukuusinga opo aantu ya vule oku egameneko ngele ya loloka. Oto vulu oku kothela ketyofa oomposi dhoye eto vululukwa nawa.

Iimaliwa yomafo yoshilongo shaEuropa. Iimaliwa yomafo yoshilongo shaEuropa oya tameka pooEuro ntano. AaEuropa ohaya longitha iimaliwa yawo yomafo okulanda iinima pondje yoshilongo.

Owiiyadha wuli muudhigu pamwe wagandjele onomola yoye yokakalata kombaanga komuntu. Nenge pamwe owiiyadha todhengelwa kombaanga yopashigwana tayi ku pula onomola yoye yokakalata. Shi lopota Oto dhengele nee kongodhi yonomola tayi landula 0612992222.

Ombaanga yetu yotango yopashigwana otayi tseyithile oshigwana kutya otovulu okusindana okambaapila kiimaliwa hono hakutiwa okaVoucher N$1000, mesiku lyomaulikilo giipindi . Uuna walanda, etopewa onomola , oluza mpono ohoyi moshihogololitho.

Momasiku omilongo mbali nagahetatu ga Novomba omvula omayovi gaali nomilongo mbali nantano, ombaanga yedhina Standard otayi kakala yili positola yedhina Metro. Otaya kakala po nee okuza pomugoyi gwongula sigo o ne yokomatango.

Oositola dhokulanditha iinima yalongwa moshipa ngaashi omapaya, oondjato, oongaku nayilwe

Esimano lyiipilangi, iipilangi oha yi longithwa oku eta po iipundi oshowo iitaafula, aantu oha ya etapo iitaafula niipundi ya kola nawa ya zaa miipilangi, oha ya etapo nee nelalakano ya landithe opo ya vule oku imonena oshimaliwa.

Ondunda yokulala. Ondunda yokulala ohamu kala muna ombete, oosikopa, oshitaafula oshowo omatyofa ano iipundi yokukuutumba . Elalakano lyoshitaafula okutenteka po iinima ngaashi omagadhi noothewa.

Momasiku sho gali 29 ga Decemba 2025, iishoshela yo ku kutha omukuli kombaanga yaWindhoek okwali ya gwa pevi noonkondo. Okwali poo % 10.125 mpono ya ka kala ashike poo % 10.

Ombaanga yoNedbank koKatima Mulilo, oyali yata, ashike ngashingeyi oyapatuluka. Ano oshitayi shono shoNedbank shili moKatima, shali sha pata, oshili sha patuluka.

Kala aluhe wuna okakakata koye kombaanga kana onomola ndjono ihooyi dhimbwa ano oyo oshipatululo shokakalata koye opo kaa ka vule okulongithwa komuntu gumwe keeshi ngoye ngoka wushi onomola ndjoka ongoye ayeke ihayi vulu okutaambathanwa inoyi gandja nande okomuntu

Okambaanga okashona kombaanga yaVenduka. Ohaka longo nee shampa wa yi po , oho pulwa wu tule mo okakalata koye ngele oto nana oshimaliwa oku za kokakalata , to tula mo onomola ndjono ho longitha, to pulwa nee kutya oto nana iimaliwa ingapi, ngoye otoyi tula mo ,yo oya zamo ngoye oto kuthamo okakalata koye.

Ositola yoNictus otayi landitha eshina lyokuyoga iiyaha nondando dhalyo odha teyelwa kongolo lela. Olya li li na N$8 329 no ngaashi ngeyi otali tyawa kombilihelela li na N$7 999.

Ombaanga yaVenduka otayi gandja olupandu kuLovisa Lukas ngono ali a sindana oondola dhaNamibia eyovi mesiku sho ali a kutha ombinga mesiku lyohole.

Mongashingeyi moositola odhindji omuna uushina wo ku nana oshimaliwa ongele oto nana okuziilila kongodhi yoye yopeke nenge oto longitha okakalata okuziilila kombaanga. Uuna wa mana nee okunana oshimaliwa shoye shono ohoyi moolaka to hogolola mo nee iipumbiwa yoye mbyono, toyi fala peshina lyomafutilo e to futu nee iinima yoye.

Uuna to pakele iinima moostola, iinima ohayi pakelwa shi ikwatelela kutya, olaaka ndjino otayi yi oondjato, olaaka ndjino otayi yi oongaku, ndjino otayi yi omapaya nosho tuu. Shino ohashi kala oshipu opo omuntu ngoka te ya ta kongo oshinima ohe ya uukilila owala polaaka mpoka shi li. Ngele okwa hala oondjato, ta yi kolaaka yoondjato.

Moositola dhiikulya omu na oolaka, ndhono hadhi kala okwo kwa tulwa iinima. Iinima ohayi tulwa po nee ya pakelwa po nawa, shiikwatelela komadhina gawo, oshowo komalwaala. Kutya, ngele ndjino osuuka ontokele yo ndjiya osuuka ondjimbi. Ohapu kala wo pwa tulwa oondado, opo aantu ya tseye kutya oshinima shoka oshi na ingapi.

Uuna wa landa iinima moositola to longitha okakalata koye kombaanga yaVenduka, oto kuthilwa ko oopelesenda omilongo mbali, uuna walongitha oshimaliwa shivule pomayovi gahetatu nethele limwe.

Iimbolima! Aantu ohaa kunu iimboloma yomaludhi gayooloka. Ohaye yi kunu nee muupuku mbono ha wiithanwa uupoto wuumboloma, ohaye yi kunu nelalakano lyoku opaleka osho wo okukeelela oombepo dha nyata.

Oositola dhiilandithomwa, oositola ohadhi landitha iikutu mbyono hayi kala ya yoololwa kutya opu na yaasamane, yaakulukadhi nosho woo yoohembundangele. Oositola ohadhi landitha woo oondjato dhoomeme dhomake, omakiti gaanasikola nosho woo oongaku.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kunkilile aayakulwa yawo kutya: oto vulu okulongitha okakalata koye kombaanga uuna to landa iinima yoye, kositola yedhina Nictus opo wu kuthilwe ko kondado, ano wu lande kombiliha. Oompango nomalandulathano opo dhi li.

Okuhonga oshitaafula moshiti. Uuna wa mana okuhonga oshitaafula shoye moshiti oho shi tula nee omagulu ngono haga kala gathikama opo shivule okulongithwa. Omagulu goshitaafula shoye oto vulu okutulako iitenda yininge omagulu goshitaafula shoye shivule okukala shathikama shuukilila nawa.

Ndjika oyo oseti na unene ohayi adhika momagumbo ngono ge li pamuthika gondoolopa. Omo nduno to adha aantu ya kuutumba taya kundathana uuna megumbo mu na aayenda nenge taya li yo taya kundathana ngaa nenge taya vululukwa uuna ya zi kiilonga.

Ombaanga yaStandard Bank otayi tutseyithile tukale twa kunkililwa, twatseyithilwa tse twa kwashilipalekwa. Oompango nomalandulatha opo dhili.

Uuna wayi mositola yontumba ndele owa adha pehala lyontumba pwatulwa uupaala nenge uutenda watsilikwa oongodhi we endithwa ongodhi ontiligane oshayela kutya pehala mpoka inapu pumbwa oku pitwa nenge okutaakanwa.

Okuyalula iimaliwa yomafo. Uuna aantu taya yakula iimaliwa yomafo ohaya tala kutya iimaliwa mbino ingapi ngele oolanda omulongo tayalula oolanda dhe omulongo ndhoka muumpungu womwaalu gontumba ete yi manga nduno no kakenya, uukenya mbu hawu manga iimaliwa mbo kaayi halakane.

Momasiku shogali omilongo mbali nagaheyali gaFebuluwali omvula omayovi gaali nomilongo mbali na gahamano ehangano lyaNamibia lyomo katanga olyali lyamono oshimaliwa koomuma, oodolla omayovi omathele gantano nomilongo hamano.

Oshimaliwa sho 5F shoshilongo shaCongo osha shangwa nee okatya ntano pevi lyasho kolulyo, taku shangwa nee onomola ntano. Shoshene molwaala osha fa omeya gomudhime.

Mo 2023, opwa li puna aasindani yeli yatatu , mbono kwali yasindana okuziilila mehangano lyoBakpro Namibia ano mbono haya teleke uimboloto. Omusindani gwotango okwa pewa N$10000, omutiyali okwasindana N$7000 noshowoo omutitati okwa li asindana N$5000.

Iipundi yiipilangi. Iipundi yiipilangi ohayi hongwa miipilangi. Ohayi hongwa nee kaantu mbono yi ilongela okuhonga iipilangi ohayeyi hongo nee nelalakano lyoku landitha nenge okulongitha momagumbo.

Ombaanga ya NedBank otayi tseyithile oshigwana nenge nditye aanafalama aashona kutya otaya vulu okupewa omukuli, yo ya vule okulundulula memge tutye ya kokithe oofalama dhawo. Opo nee wu ninge eyindilo, oto dhenge konomola 0612952222.

Esimano lyiitaafula oshowo iipundi ya hongwa miipilangi. Iitaafula ya hongwa miipilangi ohayi vulu oku longithwa momagumbo, mono omuntu to adha a tenteka iinima ye koshitaafula ta li nenge ena nga shoka iipyakidhila nasho a kuutumba nduno kiipundi mbyoka ya hongwa miipilangi.

Oombete. Aantu ohaya lala koombete . Uuna nee tolala kombete yoye manga inoolalako ohoya lako nawa , to opaleke opo kukale taku monika nawa nu una ngee walala owu uvite nawa wafa ngaa wuli kombete . Uuna wapenduka osho tuu natango owuna okuyala ombete yoye etoyi thigi ya yela nawa , yoo pala.

Omayakulo okuzilila kombaanga yaWindhoek otaga monika moondolopa moshilongo ashihe, taga monika moondolopa ngaashi Eenahana, Maroela mall, Rehoboth, Outjo, Keetmanshoop, Oshikango, Ondangwa, Omaruru, Windhoek, Kudu nosho wo moKatutura.

Oositola dhiizalomwa yootate Oositola dhiizalomwa yootate ohadhi landithwa ngaashi oohuta, oombulukweya nayilwe. Posheelo ohapu kala pe na omapopitha ga zalekwa nawa ga opala, gamwe oga zala oohuta, oondjiina noshowo tuu, opo ga monike nawa kaalandi yo nayo ya kale ya nyanyukwa okulanda

Etseyitho lyiipindi okuziilila kostola yedhina Nictus. Ostola ndjika otayi landula eshina lyokuyoga ndyono li li kombilihalela. Olya li li na oolanda omayovi gahetatu, omathele gatatu nomilongo mbali nomugoyi, ngashingeyi oli na ashike oolanda omayovi gaheyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Uuna toyi moositola ohoyi nee molaka moka to hogolola shono sheku enditha nenge shono wahala okulanda eto fala pomashina opo shika dhengwe ngoye to pewa oka mbaapila koye ngoye to zimo nee nawa mositola.

Inyolitha ndee toningi oshilyo shehangano lyoAvon. Opo wuvule okumona ko omagano uuna tolanda iinima mbyoka wapumbwa. Oho tulilwamo nee ano omagano, iinima yoshali. Oompango nomalandulathano opo dhili.

Oositola dhiikutu. Moositola dhiikutu ohamu kala muna iikutu ya pakelwa nawa shi ikwatelela kutya mpano opuna oondjatha , oohema, oombulukweya nosho tuu. Oositola dhiikutu ohadhi kala n dha gandja nale ondando koshikutu kutya oshina ingapi. Ohamu kala muna aantu oyendji taya kongo iinima yawo mbyoka ya hala okulanda.

Omadhina taga landula ogaasindani mboka ya li ya sindana oondola omayovi omulongo nantano okuziilila kombaanga yetu yotango yopashigwana. Gotango oTanya Kring, omutiyali Ntwala Masuka, omutitatu Richard Mukosho, omutine Josef Andreas, osho wo Theodore Kotungondo.

Ombaanga yavenduka otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya yo ihaya vulu okupula omuyakulwa gwawo oshimaliwa taya ti okwa sindana oshinima shontumba. Opo nee wiikaleke kokule niinima mbino ngele owiiyadha wuli monkalo yatya ngeyi oto dhenge kongodhi yonola hamano mbali omugoyi omugoyi yimwe omathele geli gaali.

Oshimaliwa shomayovi gatano ga India oshifo, osha thanekwa omusamane ti imemeha azala omakende gomeho, osho wo shomathele gatano nasho osha thanekwa omusamane oye tuu ngoka azala omakende ti imemeha.

Oositola dhiikutu ano dhiizalomwa ohamu kala nee muna oondjato dhopeke ano oongaku oondjato noohema oshowo oohulukweya ohadhi kala nee dhalekwa kuulekitho uuna nee dha lekwa kuulekitho ngawo ohapu kala nee pwa tulwa oondando kutya oondjato odhina ingapi oshowo oongaku oshowo oondjato.

Oto vulu okulanda ohauto, ano osheenditho shoye nombaanga yaNedbank ino futa ko sha nando osha pethimbo opo mpo. Ohaya ningilwa nduno eindilo okupitila koemaila tayi landula: JohnTr@Nedbank.com.na.

Iihondjelo. Iihondjelo oyo uustola uushona mboka wo paumwene aantu haya kalamo taya hondjo iikutu yomaludhi nomaludhi. Ohaya vulu oku hondja ooshuta, osho wo oofeyi dhoomeme. Ohayi vulu wo okuhondja iikutu-skola, ano oondalaha.

Oositola dhoongaku noondjato dhokwakola, ano oositola ndhono hadhi landitha oondjato dha kola oshowo oongaku, ohadhi kala nee dha pakelwa muupakete dho tadhi pakelwa kumwe dha londathana, opo aantu mbo taya landa ye dhi mone nuupu. Oondjato ohadhi lekwa nee nduno komileko, opo aantu ya mone kutya omuna omalwaala geni goondjato.

Oositola dhoku landitha iikunwa, moostola ohamu kala muna oofiliza dhoma ludhi ga yooloka ohamu kala iikunwa ya yooloka ngaashi oonanate noojuica.

Omusamane azala okambindja okambulawu, kena omayala omatokele nlkuundjila uutokele nuumbulawu taya lula iimaliwa, okwazala nee owili tayiti tayi tayi.

Tya Eeno, ngoye to inyolitha opo wu vule okukala to pewa iinima oshali nenge wu ye moshihogololitho mono tamu sindanwa oongodhi dhi li mbali dhopeke noshowo oowili mbali dhokoshikesho. Shi ninga nena okombaanga yaStandard.

Ehangano lyombaanga yavenduka ohali gandja omakwatho kaanasikola nokaantu mbono haya gandja ohaya gandja nee ngaashi omatete kaanasikola mboka yeli komihandjo noshowoo ooros uuroll on nosho tuu.

Oositola, oositola meni lyadho ohaamu adhika oolaka mono mwapakelwa iinima yomalundhi ndyoka tayi landithwa pwatulwa oondando kutya oyina ingapi. Moostola ohamu kala omashina ngono haga longithwa okudhenga iinima. Aantu ohaya fala iinima yayo mbyoka ya pumbwa pomashina etaya futu.

Longitha oka kalata koye kombanga yotango yopashingwana, okulanda iinima mositola yanictus opo wukuthilweko oompango nomalandulathano opo dhili.

Oweshi tseya tuu kutya otovulu okupewa oshimaliwa peshina koomuma uuna walanda oshinima shontumba mositola yedhina lyontumba no kakalata koye kombaanga ya Standard. Tango toyi mositola to hogolola iinima mbyoka wahala okulanda, toyi peahina ndele tofutu no kakalata owuna woo ompito yoku indila oshimaliwa koomuma.

Eshina lyo ku yoga lyo 80Kg, lyedhina Samsung olyali lina N$8799, ngaashingeyi olina ashika N$7999.

Ostola dho kulanditha iikutu, ostola dho kulanditha iikutu ohamu kala mwa pakelwa nawa iikutu yapakelwa nawa shikwatelela konomola dhawo kutya oongapi. Yimwe po ohayi tsilikwa nenge tutye yazalekwa omapopitha opo aantu mboka taa landa yamone iikutu mbyoka nawa.

Oto vulu okulanditha oka kalata koye komo mbaanga oku landa iikulya nenge iipumbiwa yomostola nosho wo oku pewa oshimaliwa shoye ngoye mwene ngele oweshi pumbwa.

Elongitho lyookompiuta. Aantu ohaya longitha ookompiuta unene tuu moombelewa dhepangelo ngaashi aapolisi ohaya longitha ookompiuta, opo ya pungule mo nenge ya shangele mo uuyelele wu na sha niilonga yawo.

Ositola yedhina Nictus otamu adhika eketitha, ano ekopi lyoku yenyeka omeya lyokolusheno, lyo litela yimwe oshinkwanu heyali. Otali adhika kombiliha lela, olyali lina oondola omathele gaheyali noondola omulongo momugoyi, ashike mongashingeyi olina owala oondola omathele gatano, omilongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga yoStandard ohayi gandja omayakulo ga yooloka. Ohayi vulu okuya komahala ngoka go kokule, mpono aantu tayi iyadha ya pumbwa ekwatho, ashike itaa vulu okuthika koshitaasi oshinene omolwa ondjila onde.

Okuza momasiku 29 gaDesemba 2025 iihohela yoopelesenda okwa li yashuna pevi okuza 11.125 sigo poopelesenda 10.

Iipundi yokukala omutumba ohayi ningwa kaantu inaya mana okwiidhewulila iilonga mboka nenge ya mono uunongo mboka kuziilila kiiputudhilo yopombanda.

Ombaanga yedhina Nedbank otayi tseyithile oshigwana kutya ositola yaPupkewitz moKatima Mulilo 22 sigo 21 Juli 2023 otayi ka patulula pohetatu sigo one yokomatango, omanga momasiku 22Juli 2023 otayi kakala yapatula pohetatu sigo omulongo nambali gomutenya.

Okulongekidha ehala lyoku kuutumba. Uuna to longekidha ehala lyoku kuutumba, sno ehala lyasntu ta ye ya ya kuutumbepo, oho kutha oshi yaafula to tulapo iipundi we yi kuutumbikapo ngaashi nana aantu ta ye ya ya kuutumbepo. Oho yi tulapo ne ya eleka kutya aantu oye li yangapi.

Oshimaliwa shefo shaIndia shoodola omathele ge li gaali osha thanekwa omusamane a zala omakende ti imemeha edhina lyomusamane nguno otatekulu Mahatma Gandhi.

Oshimaliwa sha Kongo shoondola omayovi geli omulongo oshili mumwe. Oshafa omeya gomudhime molwaala. Osha thanekwa nee oshilimbo shethano lyomusamane oshowo iinamwenyo yili iyali yina ooniga ya faathana.

Omasiku sho gali omilongo mbali naga heyali gaFebuluali omumvo omayovi gaali nomilongo mbali gahamano, ehangano limwe lya Namibia lyuudhano okwali lya sindana oshimaliwa shoondola omayovi omathele ga ne koomuma, oku zilila kehangano lyombaanga yaVenduka.

Esimano lyomiti Omiti odha simana, oshoka ohadhi vulu okutetwa e tadhi ningi iiti mbyono hayi vulu okulongithwa kaantu mbono haya hongo iipundi, iipilangi oshowo oosikopa. Aantu ohaya ningi nduno iipundi yawo mbyono niitaafula oshowo oosikopa e taya landitha taya imonene oshimaliwa.

Ombaanga yaVenduka kayina uuthemba wokudhengela omuntu ongodhi tayi mupula, opo a gandje onomola ye ndjoka havulu okunanitha oshimaliwa. Uuna nee wi iyadha moshihakanwa shatya ngeyi otovulu okudhengela kongodhi yo 0612991200.

Oto vulu okukutha omukuli goshimaliwa shontumba pauvathano, mpono to keshi galula muule wethimbo lya gambekwa. Oto keshi gandja nee mwa kwatelwa iihohela, ombaanga ya NedBank akuke.

Omahala goku landithila ngaashi iikulya . Ohapu kala puna ekololo mpa puna iinima yoku telekitha . Osho woo ehala mpono hapu kuutumba aantu uuna taye ya oku landa. Ohapu kala puna iitaafula niipundi.

Omahangano gamwe ohaga gandja omakwatho koshigwana ngaashi ehangano lyetu lyombaanga yotango yopashigwana ohali gandja kaantu yo momikunda ngaashi ominambo, iikulya mwakwatelwa ooholosa nosho tuu.

Oositola dhiikutu. Uuna wayi mositola yiikutu, iikutu ohayi kala ya tonywa nawa ya pakelwa poolaka yo yimwe oya lekwa kuulekitho. Opuna nee poompito dhimwe twaadha moositola muna omapopitha ga zalekwa iikutu.

Moositola ohamu adhika oolaka ndhono dhapakelwa iinima. Ohamu kala mu na aantu taya landa iinima yawo oshowo omashina uuna omuntu wa hogolola iinima yoye moolaka, ohoyi peshina mpono to adha omuntu tukwathele ngweye tomu pe oshimaliwa ye teku pe okambaapila komafutilo.

Ondola ethele lyoshilongo shaKongo. Oondola ethele dho shilongo sha Kongo odhili mumwe. Odha thanekwa ondjamba. Ondjamba ndjono ya thanekwa ko oyin a omakutsi ga pakalala nomukati gu uka kombinga yimwe.

Oshimalia sha Tanzania shomayovi geli gatano oshili mumwe, inashi fa sha Namibia shoka ho gongele opo wu gwanithe omayovi gatano. Owu na okukala wu na omathele oogaali gelipo lutano.

Ombanga yetu yotango yopashigwana otayi gandja ompito yoku sindana oshimaliwa inashi popiwa. Opo ne wu vule oku sindane oshimaliwa shino owuna oku longitha okakalata koye kombanga ndjika mositola yontumba oku landa oshipumbiwa. Oka mbapila koye nee hono to pewa oto ka fala kositola yoShoprite koKatutura omasiku gaali gaAuguste ethimbo omulongo sigo ombali yomutenya.

Ositola yokulanditha iilongithomwa yopelugo ngaashi oombiga, omaketitha, iipana, omakopi gokolusheno nosho tuu, ohayi Kala nee yapakelwa moolaka dhayololwa kutya mpano opuna omaketitha, mpeya opuna omakopi gokolusheno, mpeya opuna oombiga , mpeya opuna iipana.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu oku tumina omuntu iimaliwa eli komukunda, opo a vule oku landa iikulya oshowo oompumbwe dhe? Shi ninga nena todhenge kongodhi yoye oka *140*6626#, okehangano yaStandard aku ke.

ORadio yomuzizimbe ohayi kala yi na okapatululo kayo kokupatulula nenge wu yi patulule to thindi pokanima mpoka ha pu patululwa. Ohayi kala nee ya tulwa mekuma omo ya mboolelwa.

Elongitho lyoshimaliwa aantu ohaya yalula iimaliwa nelalakano ya tale kutya ingapi taya hupithapo nenge taya kapo ongula niingapi taya longitha po. Iimaliwa oya simana monokuyiwa yomuntu oshoka ito vulu oku inyenga kuna oshimaliwa.

Momasiku sho gali 01 Aguste sigo 30 Novomba 2024 ombaanga yetu yopashigwana yotango yopashigwana okwa li yagandja ompito yoku sindana uuna omuntu wa landitha oka kalata koye kombaanga iipumbiwa yotumba mositola kehe.

Iipilangi Iipilangi ohayi hongwa momiti ndhono hadhi tetwa e tadhi kukuta. Ohayi landithwa moositola, mono aantu haya yi e taye ke yi landa, opo ya vule oku ka tunga mo nomokulongithwa okutunga ngaashi oondunda dhokulala dhiipeleki noshowo oku eta po iitaafula niipundi.

Uuna wu iyadha wuna oshimaliwa kongodhi yoye weshituminwa okuzilila kombanga yaVendheoka oho vulu oku pula onomola ndjono ho tulamo tango opo oshimaliwashi zemo mokashina uuna to nana.

Okashina koku kanga otyepisa yiihakawutu. Okashina koku kanga otyepisa yiihakautu okali kena oondola omayovi gaali, omathele gaali nomilongo omugoyi nomugoyi ashike ngaashingeyi okena owala eyovi, omathele gahetatu nomilongo omugoyi nomugoyi.

Oolaka dhomoositola. Oolaka ohadhi kala dha pakelwa nawa shi ikwatelela kutya ndjino olaka yiikulya, ndjino olaka yiikunwa, olaka yiiyaha nenge pamwe olaka yomiti.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho yomafo mbyoka haya longitha, ohayi kala ne yathanekwa omathano gayooloka mbi yathanekwa aantu nenge pamwe tutye oopelesitende, oominisita nenge yathanekwa iinamwenyo yayooloka.

Oositola dhiikulya, oha mu kala mu na oolaka mpono hapu kala pwa pakelwa iinima, oha mu kala mu na oolamba dha minikila opo aantu ya moneko nawa. Iinima nee mbyono ya pakelwa oha pu kala pu na oondando kutya kehe shimwe oshina ingapi.

Mefano muno otamu monika oshilimbo sho kangundu koStandard Bank mono to vulu oku tota ehala lyoye opo wu vule oku kala to tumu oshimaliwa shili ko account hono nenge shili kooacount dhoye dhombanga. Kehe pehala mpoka wuli kehe pethimbo oto vulu oku kala weshi ninga.

Moositola odhindji dhokulanditha unene ngaashi ndhi hadhi landitha iikulya , omuna uushina uushona mboka hawu longithwa okuviha iinima ngaashi omayapula , niiyamati yilwe yagwedhwapo , ohayi vihwa kokashina hono opo yipewe ondando yawo kutya oyina ingapi.

Iimaliwa yomafo yoshilongo shaCongo oshimaliwa shomayovi omilongo mbali osha thanekwa oonduli dhili mbali oshi shunga molwaala, shomayovi geli omulongo oshafa omeya gomudhime, sheyovi limwe oshafa oshizizi manga shomathele gatano oshimbulawu kashona.

Otuna omaludhi ogendji goombaanga mono tunamo ngaashi: FNB, Nedbank, bank Windhoek nosho tuu. Oombanga ndhino ohadhi gandja nee omikuli kaa yakulwa yadho.

Uuna wa hala okwiindjipaleka omukuli goye, oto kutha ongodhi yoye yopeke, to dhenge okanyothi, ethele nomilongo ne, okanyothi, mbali, ndatu, ne, ntano, nohasha.

Oositola odhindji odhina omiyelo dhomakende ,ano omiyelo hadhi monikila uuna wuli pondje opo oonakulanda yamone kutya moositola mono ohamu landithwa naana shike.

Esimano lyoshimaliwa Oshimaliwa osha simana komuntu kehe oshoka enyanyu momuntu ohali kala mo owala uuna ena oshimaliwa, nena nduno ngele kunasha oshimaliwa, ito kala wa nyanyukwa, oshoka kehe shimwe to ningi owuna oku longitha oshimaliwa okutya, oku futa osheenditho mono to ende, oku landa iikulya oshowo iizalomwa.

Sindana nena oondola dhaNamibia eyovi limwe opo wuvule okufuta osikola yokanona koye. Oompango nomalandulathano opo dhili okombaanga yaVenduka akuke.

Iipindi Iipindi unene ohayi kala momatala, mono to adha aantu taya landitha iinima ya yooloka. Gumwe oku na iilya, omboga, uusila, omakunde, omapungu nosho tuu. Elalakano lyaantu mbano okwiimonene oshimaliwa yo ya vule okwiikwatha.

Oku viha iimaliwa yomafo. Iimaliwa yomafo ohayi tendulwa mokashina hono oko haka longithwa opo yi vulu oku yalulwa. Yoyi talike kutya oyina oshi viha shithike peni.

Iimaliwa, uuna aantu tatu yalula iimaliwa nelalakano lyoku ke yi mbaanga nenge tutye lyoku ke yi pungula ohatu yi yalula ne momusholondondo, ngele oolanda omulongo otatu dhi yalula nee miipandi yoolanda omulongo, miipandi yoolanda omilongo mbali, miipandi yoolanda omilongo ndatu nosho tuu.

Longitha okakalata koye kotango kombaanga yopashigwana okulanda iipumbiwa yoye mositola yedhina Nictus, opo wu vule wukuthilwe ko koondando, wu landa iinima yoye kombiliha. Oompango nomalandulathano opo dhili.

Uuna wayi meni lyositola yontumba, ohamu kala muna oolaka mpono pwa pakelwa iinima. Iinima ohayi kala nee ya pakelwapo nawa oshowo pwa tulwa oondando kutya kehe shimwe oshina ingapi.

Efano otali ulike mee Pennie, omuniilonga go Nedbank osho oonomola dhongodhi hono tavulu oku kwatakaniwa naye nenge okumonika una wemu pumbwa. Oha longele nee moTsumeb.

Oshimaliwa shomayovi gatano shoshilongo Congo, oshi li mumwe sho oshefo. Ano oshimaliwa shino osha thaanekwa nee iinamwenyo hayi ithanwa oongolo.

Ositola ndjono hayi landitha iinima ya yoolokothana ongele iikutu nenge pamwe iikulya. Aantu otaya landa iinima yawo yakazale komagumbo nenge ya kalandithulule.

Ehala lyoku vululukila. Ehala lyoku vululukila aluhe ohali kala lya longekidhwa pehala pena iitaafula niipundi. Ohali kala nee lili pooha dhopate nenge tutye pooha dhondjila mpoka hapu ende aantu opo uuna aantu taya endepo ndele oyewete ya loloka oha yayi nee piipundi mpono etaya kuutumba opo ya vululukwe.

Ehangano lyaKwizewa ohali gandja omayakulo tagalandula, oku opaleka meni nokombanda yegumbo. Meni ohayoopaleke ngaashi okutulamo omatyofa gokukuutumba mondunda yokukuutumba pondje osho wo kondje yegumbo nako ohayoopalekeko tuu.

Okulanda ombete. Uuna wuna edhiladhilo lyokulanda ombete yoye, hogolola ombete yoye ndjoka yeku opalela . Oho landele ko omalapi oshoka ombete ihayi ya , inaayi yalwa. Oho landa omalapi omawanawa niikusinga, eto yala ombete yoye eto lala.

Ethele lyoshilongo sha United state of America olili mumwe. Oshimaliwa shika osha thanekwa oshihako shongonga oshizize, mokati koshihako mono omwa shangwa nee oondola ethele.

Ninga eyindilo lyomukuli nombaanga yaNedbank pethimbo ndika lyokufu oto dhengele nee konomola yongodhi tayi landula 081 959 2222.

Ombaanga yaVenduka otayi halele shaangoka ha mono omayakulo oku ziilila kuyo, otayi halele nee kehe gumwe uuwanawa pethimbo lyomatango omanene. Okutya nee owuli komafuta, owu li konooli, moofaalama nenge owuli meni lyegumbo.

Ostola ye dhina John Deere, ostola hayi landitha oma mbakumbaku. Okwali nee ya tulako ofanditha, mono omuntu tolanda embakumbaku djoye eto kala tofutu ko 10200 komwedhi. Oshali nee sha hulu momasiku 25 Kotoomba 2024.

Okupangela oosikopa ,aantu ohaa pangele oosikopa nelalakano ya vule okudhilandithapo yo ya vule okwiimonena oshimaliwa okuziilila mokulanditha oosikopa .Oosikopa ohadhi kala oombwaanawa shili uuna aantu tayedhi landa nohayedhi fala momagumbo gawo eta ngula mo iikutu yawo oshowo iinima yawo yomomalugo.

Aantu ohaya pangele oosikopa nelalakano ya longithe momagumbo nenge ya landithe. Ohaye dhi pangele nee okuza miipilangi, taye dhi painda nawa opo dhi kale tadhi monika nawa.

Ositola yoMegatech oyili hayi landitha oosola ndhono hadhi longithwa onga olusheno lwoketango. Ohayi kulula oondando dhawo unene tuu metitano ndyono hali ithanwa etitano eluudhe lyokomumvo.

Owe shi tseya tuu kutya oto vulu okutuma oshimaliwa shi li kongodhi yoye yopeke toshi tumine kongodhi ya gulwe yopeke, opo a vule oku shi nana ko? Uuna to shi ningi oto thindi *140*295# to landula omalombwelo agehe to lombwelwa.

Iimaliwa yaNamibia yomafo. Iimaliwa yaNamibia yomafo otu na oodola omulongo, omilongombali, omilongontano, ethele noshowo omathele gaali. Odola omulongo noodola omilongombali odha thanekwa tatekulu Sam Nujoma, omanga oodola omilongontano, ethele noshowo omathele gaali okwa thanekwa tatekulu Hendrik Witbooi. Iimaliwa ayihe mbika oyomafo.

Uuna aantu taya zi moshilongo shayo yu uka kiilongo iikwawo, ohaya lundulula iimaliwa yawo, taye yi lundululile miimaliwa yoshilongo moka yu uka nanditye andola omuntu oto zi moNamibia wu uka koAngola, opuna nee okambelewa hono mono hoyi, to lundulula iimaliwa yoye yaNamibia toyi lundululile miimaliwa yaAngola, opo wu vule oku keyi longitha moAngola.

Okuyalula iimaliwa oyindji, una toyaluka iimaliwa oyindji ohoyalula tango kokashina ano tokutha okashina opo keku kwathele mokuyalula, totulamo ne kutya iimaliwa mbyono ingapi, una okashina kamana okuyalula ohwendululamo ne konyala opo wukwashilipaleke kutya okashina okekupa omwalu tangutsu kumwe nangu wamona kungwey mwene.

Oshimaliwa shefo shomathele gatano shaTanzani ohashi ithanwa Shilings. Oshi zizi molwaala sho oshina po woo omalwaala gamwe gafa omaludhe osha thanekwa ne eyoka lyiidhingila koshiti.

Iimaliwa yomafo yoshilongo Europa. Europa oshimaliwa she shotango shefo osha tameka pooeuro ntano, mbyono ya fa ontsimine molwaala. Ooeuro omulongo odha fa oondjimbi, ooeuro omilongombali odha fa oombulawu, ooeuro omilongontano odha fa oontiliganeshunga nayilwe.

Otsheke ohayi longithwa uuna omuntu i iyadha a sindana oshimaliwa oshindji no itashi vulu okutuminwa kombaanga ye yopaumwene. Otsheke ndjoka oheyi kutha nduno e teyi fala kombaanga ndjoka ha longitha opo a mone oshimaliwa she, molwashoka otsheke ndjika ngele okwe yi sindana pehala lyontumba ha po ta mono oshimaliwa hapo ta pewa oshimaliwa shi ye kombaanga ye.

Ombaanga ya NedBank otayi kunkilile aayakulwa yawo opo ya vule okusindana oondola 5000, uuna ya longitha okakalata kawo okulanda iinima mositola kehe. Ethigathano ndino otali zi nee mu Juli sigo omuKotomba 2025.

Iimaliwa yomafo yoshilongo sha Ghana. Iimaliwa yoshilongo sha Ghana ohayi ithanwa oocedi. Oocedi nee dha Ghana dhili ntano odhefo dhili mumwe dha thaanekwa omitse dhaasamane yeli yatano yazala ooshuta.

Iinima mbyoka hayi hongwa miipilangi, miipilangi ohamu hongwa iinima oyindji ngaashi iitaafula, iitafula iinene niishona iipundi oosikopa oonene nooshona.

Iitafula omatyofa, iitafula nomatyofa oha gandulukwapo kaantu nelala kano lyokulanditha nenge yalongithe megumbo, oha yilongela ne momatalashe ngeshi iitafula ohayi tulwa omangulu ngipilangi.

Iipundi yomatsofa ohayi kala ya longwa miilapi oshilapi hashi hondjwa ndele meni tamu tulwa omafulafula.

Ombaanga ya Net Bank otayi gandja ekwathelo lyoshimaliwa kaanasikola mboka ya hala oku katsikila oosikola lyolombanda okwiilongela miilongwa ngaashi, oku longa moomina, oku pangela oshowo oku longa noshimaliwa. Esiku nee lyahugunina lyoku ninga omayindilo omasiku 27bFebuluali 2026

Iimaliwa yoshilongo shaCongo yomafo oya thanekwa iinamwenyo ya yooloka ngaashi nee okutumbula po yimwe; oshimaliwa shoofrancise omilongombali komeho osha thanekwa onkoshi ondumentu, omanga konima sha thanekwa onkoshi onkiintu nuunkoshi washo uushona, ano nuunimwena wayo, omanga ethele olya thanekwa ondjamba komeho.

Penjie Byleveld omukalimo gomoTsumeb ngono ha longele mombaanga yaNedbank, uun awa pumbwa ekwatho ote ku yakula mbala meendelelo. Popya naye ashike kongodhi ye 081 2587577.

Iimaliwa yoyene ohayi kala ya thanekwa aantu sha ikwatelela kutya oyoshilongo shini. Yimwe oya thanekwa aaleli yoshilongo nosho tuu. Ohayi kala wo ya shangwa kutya oshimaliwa shino ingapi, ngele ooranda omulongo taku shangwa ooranda omulongo nosho tuu.

Owa hala okulanda iimuna yoye wu gwedhe po nenge pamwe owa hala wu yi landele iikulya? Thika poombelewa dhombaanga yotango yopashigwana opo wu mone omukuli goshimaliwa ngoye wu vule oku ka landa iinamwenyo yoye yimwe nenge wuyi landele iikulya.

Oositola, moositola omo hatulanda iipumbiwa yetu ngaashi, iikulya, iikunwa, iizalomwa, omiti nayilwe.

Omuti. Omuti odho dhimwe dha simana oshoka ohadhi kwathele aantu mboka kaaye na iilonga, ashike oye na ontseyo yoku honga iiti. Ohaya hongo nee iiti, etaya ningi iipilangi. Iipilangi ohaye yi longitha nee oku ninga iitaafula niipundi.

Uudhano wetanga. Uuna aantu taya yi ketanga lyokoompadhi ohaya kala ya zala omakaku, omakapute ngono haga ithwanwa omakwa. Ohaya zala wo iikutu yetanga, ano iikutu iipu mbyono tayi vulu oku etha omuntu, opo a vule okumatuka. Omakwa ohaga kwathele omuntu opo kaa ye omuthenu nenge i ihate po uuna ta tondoka.

Oshimaliwa shefo, ooranda omilongontano shoshilongo shaCongo. Oshimaliwa shomilongontano shoshilongo shaCongo komeho osha thanekwa oshilimbo shethano lyomukulukadhi, ondi inekela ethano lyomukwaniilwa, omanga konima osha thanekwa omagumbo osho wo omiti dhomilunga.

Oosikopa Aantu ohaya landa oosikopa e taya tula moondunda dhawo dhokulala osho wo momalugo, ano moondunda dhokutelekela. Oosikopa ohadhi kala nee dhi na uukololo mbono hawu kala wa topola iinima, opo omuntu a vule okutula mo kutya mwiya okwa tula mo omagadhi gokugwaya, mpeya okwa tula po oongaku nosho tuu. Osikopa oyi na omiyelo.

Ombaanga yetu yotango yopashigwana otayi ku lombwele nokupula aayakulwa yawo kutya uuna taya nyengwa okulanda iinamwenyo yawo nenge tu tye iimuna nenge pamwe oya nyengwa oku yi landela iikulya. Ombaanga ndjika otayi vulu okugandja omukuli, opo aayakulwa mboka ya vule oku yambidhidha osho wo iinamwenyo yawo.

Iimaliwa ya Namibia yomafo. Iimaliwa ya Namibia yomafo oyi li momalwaala ogendji. Mono tuna omilongo ntano oozizi, ethele etiligane, omathele gaali ogafa omeya gomiviinu. Iimaliwa ya Namibia ohayi longithwa oku landa iinima kondje yiilongo, opo ya vule wo oku landitha, yo ya mone oshindji.

Ombanga yotango yopashigwana ota yi kunkulile aayakulwa yawo ya tseye eyooloko pokati konomola ndjoka ha longitha uuna ta nana oshimaliwa okuziilila kongodhi pethimbo ompoka nonomola ndjoka ha longitha uuna ta nana oshimaliwa nokakalata ke ndjono ihayi dhimbiwa nande nande.

Okaradio okashona mositola yoNictus, okali kena N$609 ngashingeyi okena ashike N$499.

Iimaliwa yoshilongo shetu sha Namibia . Iimaliwa yoshilongo shaNamibia oyina omalwaala ga yooloka . Iimaliwa yoshilongo sha Namibia ohayi vulu okulanda iinima. Otovulu oku kondje yiilongo nelalakano wushi landuthilule ngoye wumone oshimaliwa oshindji shivule shoka wa longitha.

Uuna aantu taya landa nenge taya futile iinima yawo moositola, ohayayi nee pomashina mpono pena aayakuli opo nee haya futile iinima yawo mpoka. Ohaya kala nee yeli momukweyo ngele oyelimo oyendji mositola ohayi manga momukweyo opo yafute okuza koogumwe noogumwe.

Oshimaliwa shomathele gatano shoshilongo Europe. Oshimaliwa shoodollar omathele gatano gaEurope oshili mumwe ano shefo. Ohashi longithwa nee oku landa iipumbiwa.

Iimaliwa yaNamibia yomafo otuna oodollar omulongo, omilongo mbali, omilongo ntano, ethele oshowo omathele gaali. Oodollar omulongo. molwaala ombulawu. Omilongo mbali molwaala olutiligane. Omilongo ntano oonzizi. Ethele olya fa omeya gomaviinu. Omanga omathele gaali olyafa omeya goodhime.

Monkalamwenyo yomuntu, omuntu okwa pumbwa oshimaliwa esiku nesiku. Okwa pumbwa ondjinolo opo avule oku ikwatha ngaashi oku futa omukuli, oku futa ooskola, oku landa iikulya, oku landa iizalomwa nsh.

Methano muno otamu monika oositola dhoku landitha iitungithi ngaashi iipilangi ndeyi tala mpano mbyono hayi vulu oku longithwa oku tunga omagumbo. Tayi vulu wo oku longithwa aantu taya ningi mo oombete dhono taya vulu oku landitha taya monomo oshimaliwa yo taya vulu oku landa oompumbwe dhawo dhiili noshimaliwashoka.